Man cal laco mo ma omako goli rec ma nongo tye ka mito yuto ki rec i nam madit adada and tye ka timone otyeno nyo odiko con tutwal pien ieno calo ceng tye ka poto nyo tye ka mito tuc.

Man cal mucungwa ma tye i wi tyene ma pe tye i wi yatte kume tye alama ma ocwak ocwak nyo rangi mucwak ocwak pokke tyeo mwere ma alum alum

Watye ki kic ma gupye ka ma ature ma gitye ka noto ature ma kala ne tye mapatpat en ka ma pyeni bene tye ki alama ikome ma ongole ma obedo ocwak ocwak ki dong macol

Man cal dako ma ti ki lutino ariyo mucung i ngette latin acel ti ludok mego eni ti ka nyero matek oboyo wiyeo maber latin nyako matin acel ocung i nyimgi and oruku kor cati ma obedo calo te oceyo

Man mon aryo ma gitye ka wot ma gitye ka bwonyo ngat acel oyeyo te iwiye gitye ka Kato inget ot ma wange tye maraya wiye kiguro bati inget ot batini bene tye labolo ma kipito inget labolo bene tye tyang ma tye ka nen icali